Seza sy latabatra tsara haingo fatratra. Miloko fotsy ny tokotaniny ary ny sisiny kosa dia miloko ranombolamena. Misy voninkazo tsara sy maro loko eo afovoan'izany toy ny mena, fotsy, maitso ary mavo. Misy labozia mirehitra eo ambonin'ilay latabatra.

Sainam-pirenena iray hita fa efa tafakatra eny ambony, ahofahofan'ny rivotra ravahan'ny lanitra manga manodidina azy, ahitana rahona miloko fotsy. Ny sisiny avy aty ankavia dia miloko maitso ary ny ambony mavo, ny ambany kosa mena.

Lohana vehivavy iray ahitana volo lava dia lava ao aminy. Mirandrana ihany koa izy io ary somary misy faritra misola miisa roa ao amin'ny tampony.

Olona maromaro miisa efatra eo. Samy mipetraka, manao akanjo fotsy ny sasany ; fa ny sasany kosa dia mainty. Lehilahy iray ary vehivavy telo.

Ankizy kely iray mitazona sary, sady mitazona ovy ao anaty tsy lena . Tsy manao kapa izy io ary manao akanjo fotsy ny ambony somary malotoloto ary ny ambany kosa dia manao pataloha mainty .

Toerana fivarota-mofo iray ahitana mofo maro isankarazany ao anatiny : nisy ao ambony ary nisy kosa ato ambany. Ahitana trano tsisy loko, misy varavarankely mikatona eo ampitany.

Soratra tsy dia haiko loatra hoe inona ny tena ilavana azy. Ahitana loko mena, manga, maitso, mavo ary soratra fotsy ihany koa. Ny tokontany misy an'ireo sary sy soratra ireo dia mainty ranoray.

Trano iray miloko volomparasy sy mavo; ahitana lehilahy iray mijoro eo am-baravarana, manao akanjo ambony miloko volon-davenona, sy pataloha mainty ny ambany.

Gazety fampahalalam-baovao ahitana dokam-barotra sy torohevitra mahasoa ary ihany koa karazana vaovao pôlitika sy ara-panatanjahantena : ahitana soratra menamena vaventy iray eo amin'ny farany ambony.

Biby iray: manana tongotra miisa valo; ary loha kely dia kely; ary kibo miaraka amin'ny vody kely; mipetraka eo amina hazo iray miloko mavo. Nomenay anarana moa izy io hoe alafisaka.

Sary famantarana lehibe iray izay ahitana sarina finday avolenta miloko fotsy ; tazomina tànan'olona iray. Ahitana loko karazany maro amin'ny manodidinan'izany, toy ny mavo, maitso.

Lehilahy efa somary lehibe iray, vaventy dia vaventy, sola ny lohany. Manao akanjo miloko mainty ny ivelany ary fotsy kosa ny anatiny. Manao solomaso izy, ary mivonkona toy ny manao totohondry ny tànany an-kavanana.

Zava-pisotro miloko mavo, anatina kalisy miisa telo. Tazomina tanan'olona. Ny iray amin'ireo tanana ireo dia miloko mena ny hohony.

voankazo miloko mena maromaro an'isa ao anatina lovia baolina iray tsy misy lokony, mipetraka eo ambony latabatra iray hahitana lamban-databatra miloko fotsy

Taratasy kely iray mizara roa mazava tsara ny lokony : ny ambony miloko fotsy, ny ambany kosa dia mena. Ahitana soratra madinika miloko mainty ary soratra vaventy indrindra miloko mena.

Tavoahangy kely misy soratra mainty sy fotsy eo amin'ny tokotaniny. Eo ambonin'ny taratasy iray mavomavo, ahitana tsiranoka miloko volontany ao anatiny sy eo ivelany.

Fitoeram- boko maro isan-karazany, tsara lamima sy tsara rindra sy tsara lahatra. Samy amin'ny lokony sy tsirairay avy toy ny loko manga, mena mavo, mainty, fotsy.

Vehivavy iray lava volo, tsy mifatotra, tsy tazana ny tarehiny. Ahitana ankizy kely ihany koa eo anoloany manao akanjo miloko mavokely izy io ary mipatalo miloko mena.

Vehivavy iray mainty fiodirana mitsikitsiky, somary bebe molotra ary koa petapetak'orona, manao ankanjo mangakely mirandrana ny volony.

Trano iray lehibe miloko fotsy. Ahitana tokotany misy bozabozaka maitso mavana. Ahitana hazo iray mijoro misy rantsany maro miloko maitso.

Tetezana iray voarafitra amin'ny hazo. Tady no sisin'ny arofanina aminy, miampita mankeny amin'ny harambato iray izay lehibe dia lehibe tokoa.

olona maromaro toy ny mpianatra no mipetraka mihodidina latabatra iray miloko fotsy, ny telo amin'ireo lehilahy ary ny telo dia vehivavy, ny iray amin'ireo ihany no manana volo miloko fotsy fa ny ankoatrizay kosa dia miloko mainty avokoa.

Lehilahy iray zarazara fihodirana manao akanjo miloko mainty ny ivelany ary ny anatiny kosa dia manga misy sisiny sy vozony miloko fotsy.

Trano lehibe iray ahitana tilikambo avo dia avo toy ny an'ny fiangonana miloko volontany izy io ary ahitana tamboho lehibe iray ihany koa. Etỳ ivelany ahitana trano kely majinika toy ny toeram-pivoahana.

Fiara iray tsy mataho-dalana tsara tarehy fatratra sady madio. Miloko mainty izy io, mandeha eny an'arabe. Eo aoriany kosa dia ahitana tapaka fiara iray, miloko fotsy ny vodiny.

Efitrano iray, ahitana rindrina miloko mavo sy maitso; ahitana varavarankely anankiroa ihany koa izay samy mihidy avy. Ahatazanana tanàna maromaro ao amin'io varavarankely io.

Penina miisa telo mitovy ny karazany: samy manga ny lohany ary ny vatany kosa dia miloko mainty saingy ny afovoany kosa dia mifanipaka amin'ny anankiroa sisiny ny fitoerany, eo ambony latabatra miloko volontany izy io no mipetraka.

Ankizy kely roa mianadahy : ilay vavy lehibe mitondra harona miloko manga sady manao arovava fa ilay lahy kely kosa tantanany, tsy manao kapa.

Lanitra somary matromatroka ahitana anjoby an'Andriamanitra iray dia eo ambanin'izany kosa ahitana trano maro dia maro mifanetiety toy ireny parasy amperinasa ireny.

Boky iray misy soratra mainty eo faran'ny ambony izay maneho ny anaran'ny mpanoratra azy. Eo ambanin'izany kosa dia misy soratra miloko mena izay maneho ny lohateni'io boky io. Manarak'izay, sarina lehilahy anankiray mitsiky manao akanjo fotsy.

Lakana iray miloko fotsy, mandeha eo ambonin'ny ranomasina, eo ankilan' izany ahitana torapasika sy ala kely manifinify miloko maitso, ilay rano kosa dia miloko manga.

Vato lehibe iray mipetraka eo amoro-tevana, mifanila amina zavamaniry miloko maitso sy vato majinika maromaro ; eo ambonin'izany ahitana rahona miloko fotsy sy lanitra manga.

Barika fanatazan-drano samy amin'ny karazany avy : ny efatra amin'ireo miloko mavo, samy misarona maitso ny roa ary ny roa kosa mena fa ny iray kosa ahitana angady iray mitsatoka ao anatiny.

Asa tanana sy zavakanto malagasy toy ny sary tanin'i Madagasikara izay maneho ny karazana faritra misy eo aminy. Eo ihany koa ny sarina ombin-tsarety sy olona mandroaka azy. Misy koa ny sarina zavamaneno izay vita amin'ny hazo.

Olona mihisa efatra mandeha tongotra anantina haram-bato lehibe mihisa telo ny iray voaloha manao mpataloha miloko maitso ary ny ambiny kosa dia miloko mainty avokoa.

Vehivavy iray mitsikitsiky mipetraka eo ambony rary vato misalotra akanjo miloko volondavenona sy volontany ary manao kapa miloko volondavenona ihany koa.

Zava-maniry izay miloko maitso sy mavo ao anaty fitoeram-boninkazo iray misy tany ao anatiny, mipetraka eo ambony rarivato ary voahodidina vy maromaro.

Tsena ahitana karazana elo anankiroa, ny iray miloko volontany, ny iray miloko mavo, ahitana soratra miloko maitso ihany koa eo amin'ilay miloko mavo, ahitana trano lehibe iray eo ampitany, ahitana lavarangana.

Voanina voanio maro dia maro mbola mihantona eny am-potiny miloko mavo izy ireo ary ny tahoany kosa dia miloko volotany arahana raviny maro isankarazany miloko maitso.

Toerana iray eny amoron-dranomasina ahitana torapasika sy bozabozaka ary hazo maromaro. Ny lanitra kosa dia miloko manga.

Zavakanto sy asa tanana malagasy isan-karazany toy ny harona izay mihantona eny ambony sy ny firavaka maro isan-karazany toy ny kavina, ny haingon-trano sy ny sisa sy ny sisa.

Olona maromaro, lahy sy vavy no mitangorona, samy manao aro vava sy orona avokoa izy rehetra afa-tsy olona tokana irery ihany. Manao akanjo maintimainty io lehilahy tsy manao aro vava sy orona io.

Lehilahy iray mainty fihodirana sady peta-korona, misy volombava, somary be molotra ohatra ny mihety ny paoziny, manao lamba mainty misy tsipika kely ny volony izay fohy dia kohy.

Peratra mitandahatra maro isakan-karazany, samy amin'ny karazany avy, miisa enina amby telopolo isa, mipetraka eo ambony tokotaniny miloko maintimainty.

Efitrano iray ahitana latabatra vita amin'ny fitaratra, ary seza maromaro miisa efatra eo samy amin'ny lokony tsirairay avy. Misy ny mainty, ny mena ary ny volontany.

Olona roa milahatra mifampisakambina sady samy mitsiky ny ambonin'akanjon' izy ireo dia samy miloko fotsy fa ilay lehilahy kosa no manao pataloha miloko mena, manao kiraro mainty.

Tamboho lehibe iray miloko volomboasary avo dia avo ahitana olona iray mitondra elo aty ivelany ary koa fiara vitsivitsy miisa telo.

Andiana manam-pahefana maromaro manao matso. Miloko mena ny akanjo amboniny, ny ambany kosa dia manga, ny sasany mitazona fitaovam-piadiana. Samy manao kiraro avy izy ireo.

Lehilahy maromaro, mitondra razana sady mitafy lamba samy amin'ny lokony karazany avy misy ny mena ary misy kosa ny manga.